Bahashaan waa bahasha aalamiitada kalarkeedu waa gaduud midna waa basali. Shan doolaraa lagadaa, labarkaa ayaa kala soo xiriiri karriin. 0615100970.

Meeshaani waxaa isugu imaadeen niman way tukanayaan waa masaajid waxay wataan khamiis cagaar guduud kofi cimaamad guduud

Waxaa yaalo fanaanad madow buumo xaaf j madow ku dhegan darbi yaa la ah hoosna waa midow

Waa iskuul waxaa joogo arday waxay heystaan buug iyo qalimaan. Waxaa kudhex jiro macalin waxayna iskugu jiraan wiilal iyo gabdho waxay kufadhiyaan kuraasman iyo miisas oo jaale ah dharkay xiran yihiin waa jaale.

Halkaan waa qol waxaa yaalo alaab jiif ah oo cadeys ah waxaana dhex yaalo marawaxad, daahmanku waa cadeys.

Halkan waxa ku dhagan bor borkaso kuQurontahy taliska cidanka Boliska somaliyed saldhiga boliska dagmada Karan Boliska wa badbadiyaha shacabka

Halkaan waxaa joogta maamo xiran xijaab beer ah iyo maas iyo ookiyaalo maamada kale maas iyo ookiyaalo iyo taraaxda xiran tahay.

Halkaan waa meelaha lugu sameeyo farshaxanka waxaa sameyneyso gabar oo shibir sameyneyso. Waxay xiran tahay saako madow ah iyo cadaan. Gacantana waxay kuheysaa qalin.

Halkan waxa tala katiin kulah oo kalarkedu yahay cagar iyo cadan iyo cagar kalarkedu biyo biyoah

Halkanwaxayaalo caag madow iyo cadanah okudhaxjiro Caro iyo dhagaxiin ocagarah waxana ku dhaxjiro geed cagar ah hostisana waxa yaalo dhagax derbigisana waacades dhulkana waa jaalo

Kah kaan waxaa yaalo labo boorso midibadooda kala yihiin midna waa basali midna waa qalin oo waraaqad ku dhagan

Halkaani waa Jasiiro Balaas Hoteel. waxaa yaalo kooban iyo saxaman, iyo qaandooyin iyo cabitaano, iyo biyo caafi ah, iyo miis, iyo kursi.